Abantwana balayinile esikolo bageza izandla umbalisi wabo uyabagezisa. Amanzi aphuma epheyilini eyipink. Abantwana bagqoke izigqoko ezihlukahlukeneyo.

Abantwana bahlezi epre-school esiyibiza ngokuthi yinursery school. Kuthi ababalisi babo bahlezi labo abantwana. Ababalisi bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka.

Umbalisi ogqoke okumhlophe ufundisa abantwana abancinyane esikubiza sithi yi nursery school. Lapho kufuna abantwana abangakafiki ku ECD.

Abantwana besikolo, basegirawundini, bayadlala. Bagqoke amayujifomu aluhlaza. Kuthi iziketi lamabhulugwe kulombala oyikhakhi.

Isikolo siyakhiwe ngezitina zesamende sasesigonjolozelwa ngocingo lensimbi. Kulotshani phandle. Kulabantwana besikolo abagqoke amayunifomu alombala obomvu emabhulugweni.

Esikolo se primary lapho okufunda khona abantwana bezinga laphansi esibabiza sisithi ngama primary level students. Labo ngabantwana kusukela ku ECD kusiya ku grade 7.

Abantwana besikolo saphansi esisibiza sisithi yi primary bagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka bayadlala phandle kwamakilasi. Kuhlanyelwe izihlahla phambili kwamakilasi.

Eprimary kusendaweni lapho okufundela khona abantwana abasezingeni elincane kusukela ebantwaneni abaleminyaka emine kumbe emihlanu bafunda kusukela kuECD besiyacina kugrade 7.

itafula eyenziwe ngamaplanka itafula leyi ngeyesikolo sezinga laphansi esiyibiza sisithi si primary level lapha kufunda abantwana abancinyane kusukela oleminyaka emihlanu kusiyacina koleminyaka elitshumi lanhlanu

Esikolo sePrimary kulapho okufundela khona abantwana abancinyane, abaleminyaka esukela kwemine kusiya eminyakeni engamatshumi lanhlanu.

Ikilasi ye primary iyakhwe ngezitina ezibomvu, ngaphandle kwafakwa ibhakane elisitshengisa amabala onke kusukela ku A kusiyafika ekucineni okungu Z. Ibhakane leli limhlophe.

Umntwana wesikolo uyenza imaths. Kutshengisa ukuba lumntwana ngowe primary. Yena ugqoke ijesi eluhlaza, kuthi ezandleni uthwele ipen yokubhala.

Ibhakane lesikolo sezinga laphansi esisibiza sithi yiprimary level. Abantwana besikolo bamile phandle bagqoke amayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Itshathi lenziwe ngombala olithanga lisenzelwa abantwana abasezingeni eliphansi abeprimary ,lisebenza ukutshengisa lokho okukhulunywa ngumbalisi.

abantwana besikolo abezinga laseprimary bagqoke ama uniform aluhlaza abantwana ku primary bajwayele ukuba leminyaka emihlanu kusiyacina elitshumi lanhlanu

Umgwembe omnyama ubhalwe ngamabala amhlophe lezi abantwana bayabe bekhangele umbalisi ebhala kumbe ebafundisa.

Ama"chart" esikolo sephuremari ancedisa umbalisi uma efundisa. Asebenza ukuba abantwana benanzelele kumbe bakhumbule masinyane akade bekufunda.

Ibhakani elisitshengisa isikolo sePrimary kulapho okufunda khona abantwana abancinyane kusukela abale mnyaka emine abanye bele mihlani kusiyacina kwabele minyaka engamatshumi lanhlanu

Amabhentshi lezitulo, kutshengisa ukuba ngokwabantwana beprayimari. Bavame ukuhlala emabhentshini alamadeski okubambeneyo.

Esikolo sezinga laphansi esibizwa kuthiwa yiPrayimari, abantwana bagqoke amayunifomu njalo bahamba egrawundi. Abanye bagqoke amajesi ayibrawuni.

Abantwana besikolo sezinga laphansi esisibiza sithi yiprayimari, bagqoke amayinifomu ayikhakhi, abanye bagqoke ayiblu. Eprayimari kufunda abantwana abancane kusukela kwabaleminyaka emihlanu.

Umntwana wesikolo ufundisa abanye ugqoke okumnyama lokumhlophe kanye labanye abantwana bagqoke okufana lokwakhe abanye bahlezi ezitulweni kube sokusiba lama desk phambi kwabo.

Umama othungayo, uthandele ithephi 'measure' elombala oyiyelo. Umtshina athunga ngawo ulombala omunyama loyiyelo. Omunye wabomama abathungayo ulukile.

abesilisa ababili batshisa insimbi kuthi abanye bayayikhanda kutshengisa ukuba laba bafunda e university okuyikho okufundelwa izifundo ezinengi ezibalisa ukuyenza amabhentshi izitulo kanye lakho konke okufuna insimbi

Abantwana besikolo bezinga laphezulu esilibiza sithi yisecondary leveli. Bagqoke izigqoko ezimhlophe babopha lamathayi aluhlaza. Omunye ugqoke ijesi eluhlaza okwesibhakabhaka

abantwana be secondary bagqoke amayembe amhlophe kuthi abanye bagqoke iziketi eziluhlaza okwezihlahla abanye bagqoke iziketi eziluhlaza okwesibhakabhaka

Umntwana weskolo utshengisa umdwebo bakhe ephikhitsheni. Umntwana wesikolo ugqoke ihembe eluhlaza. Ubedweba umphitsha le lamakhilayoni alombala oyi "blue" kanye loyi "orange ".

abantwana ezifundweni zaphezulu esizibiza sisithi yi tertiary education laba ngabantwana abayenza i practical ebizwa kuthiwe yi mechanics sibvabona ngokugqoka ama worksuit njalo balungisa imota phandle

Abantwana besikolo bayafunda ekilasini umbalisi wabo uyabhala ebhodini ubhala ngetshoko emhlophe. Abantwana bafake amabhuku phezulu kwamatafula. Bona bahlezi phezulu kwezitulo.

Abantwana besikolo bagqoke amayembe amuhlophe. Kwathi ezandleni abanye abathwele izinto zokudlalisa ezibizwa nama-toy. Abanye bakhangele phansi kuthi abanye badlalisa lawo ma-toy. aphezulu kwetafula.

Kusekilasini kutshengisa iboard eyiyo umbalisi ayisebenzisayo ma ebhala kulemitshina eyokuthunga esetshenziswa ngabantwana ezifundweni zabo zokuthunga esizibiza sithi yiFTD.

Abafundi be university, batshengisa begqoke ama gown, okutshengisa ukuba bebe girajuwetha, uku girajuwetha uyabe usuqedile izifundo zakho, ngakho usuthakazelela ukuba usuqedile.

Abantu abayakhayo. Bathwele amafotsholo. Bavuba isamende. Lapha kusesikolo. Kutshengisa ukuba abantwana laba basezifundweni zabo zebuilding. Umbalisi wabo, ulabo.

Abantu esikolo seyunivesithi ,bayenza imisebenzi yezandla .Okuyikho abakufundelayo eyunivesithi. Bagqoke amahovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka.

omongikazi besibhedlela bagqoke okuluhlaza lokumhlophe omongikazi ngabantu abafunde babayiziqeqetshi ekwelapheni abantu abagulayo

Abesilisa ababili, ngabantwana be tertiary education, esikubiza sithi yi yunivesithi. Laba bayenza i practical, batshengisa bebambe izinsimbi okutshengisa ukuba bafunda izifundo ze metal work, lapho abafundela ukuyenza izinto ezifana lama bhentshi kumbe ama deski.

Umntwana wesikolo ofunda izifundo eziphezulu esikubiza sithi yi tertiary education .Lapha kutshengisa ukuba uyenza umsebenzi wezandla .Yikho ethwele amathuluzi okusebenza njalo ugqoke amagogorosi avikela amehlo.

Abantwana beyunivesithi basezifundeni zefudzu leyi yisabhujekithi lapho abantwana abafundela khona ukupheka kungakuse mahoteleni kumbe emaretsuwarenti

Umfundi we"University " ugqoke i"work suit " wagqoka le" helmet " umfundi lo ubopha ibhawudo okutshengisa ukuba yiyo I"practical" yakhe ayenzayo.

Esikolo sesekhondari lapho okufunda abantu ezingeni laphezulu nxa besuka esikolo semfundweni yaphansi. Kulezitulo ezilithanga leziluhlaza okwesibhakabhaka. Kubesokusiba lamatafula anjalo

abantwana besikolo bagqike okuluhlaza lama maski bonke bayathunga okutshengisela ukuthi basezifundweni zabo zokuyenza izicathulo

Abantwana besikolo basezifundwreni zabo zekhukhingi. Okutshengisa ukuba bafundela ukuba ngabapheki. Kufundwa e 'secondary' kumbe eyunivesithi.

Ibhakane lesikolo. Isikolo lesi yisikolo sesecondary lapho okufunda khona abantu abasezingeni laphezulu abasuka eprimary lapho okufunda khona abantwana abancinyane.

Isikolo sesekhondari lapha sitshengiswa indlu enkulu elombala oyiyelo loluhlaza. Isekhondari kulapho okufundela khona abantu ezingeni labo lesibili besuka kuprayimari leveli .

umdlali wesipoti esisibiza Basketball u jampela ukuya phosela ibhola ngale ngaphansi kwetende kulababukeli ababukele umdlalo lo udlalwa owe Basketball

Isikolo se secondary sipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka lokumhlophe sabhalwa ngamabala aluhlaza. Igedi lifakwe izinsimbi ezihlabayo ukuvikela amasela.

Abantwana besikolo bagqoke amayembe amhlophe kuthi ngaphansi bagqoke iziketi eziyikhakhi. Balabalisi babo bona abagqoke izigqoko ezilamabalabala amanenginengi egcwele aluhlaza, abomvu Kanye layikhakhi.

Abantwana besikolo babhala emabhukwini amhlophe. Bona bagqoke amajesi alombala olUhlaza lamathayi. Amankazana alukile. Kube sekusiba labanye abantwana abahlezi phezulu kwamatafula.

Abantwana besikolo bayadla okutshengisa ukuba kungabekuyibreak kumbe ilunch. Badla ngamafork kuthi imiganu yabo igoqela ebomvu lemhlophe. Balamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ukudla kwesintu kuphakathi kwemiganu, egoqela eluhlaza, eyiphinki kanye leluhlaza okwesibhakabhaka. Ukudla lokhu yisitshwala, kutshengisa ukuthi lokhu kudla kubekelwe abantwana besikolo.

Abantu abangomama ababili kutshengisa ukuthi laba ngabantwana besikolo ngoba bagqkoke amayunifomu alombala omhlophe emayembeni kuthi iziketi zibemnyama.

Ibhodi kulapho ababalisi ababhalela khona uma befundisa abantwana ezikolo ze-secondary ngumduli onyama esetshenziswa i-tshoko ukubhala kiwo lapha kubhalwe inombolo.

Isikolo seSecondary sipendwe ngombala omhlophe loluhlaza ama windi afakwe ama burglar bar okuvikela amasela. Phambili kulesihlahla.

Esikolo se-secondary lapho okufunda abantu ezingeni laphezulu umabeseka e-primary kutshengisa umnyango wezenge lama-burglur bar; ayiwo avikela ukuba amasela engangeni.

Abantwana besikolo e secondary bayayakha , okutshengisa ukuba lababantwana bayenza isifundo esibizwa ngokuthi yi building lapha bayabe befundela ukuyakha

Umbalisi uhlezi labantwana besikolo abantwana besikolo bayadla badlela phezulu kwetafula elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abanye abantwana bagqoke okubomvu kuthi abanye bagqoke amayembe amhlophe.

Ibhakane elisitshengisa isikolo se secondary kubhalwe integrating deaf people okutshengisa ukuba abantu abagogekileyo bayavunyelwa kulesisikolo

Ibhakani eliluhlaza lesikolo. Leli bhakani lisitshingisa ibizo lesikolo libe selisitshengisa lokuthi isikolo lesi sikhangelele ukuyenzani, esikubiza ngesikhiwa sithi ... kho valuyuzi.

Abantwana badlala umdlalo we valleyball. Kutshengisa ngoba bayeqa batshaye ibhola liwele ngangale. Bagqoke ikit eluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo bayenza imidlalo egoqela ibhola, bagqoke ikhithi elombala obomvu lomhlophe .Abanye bagqoke amathenisi ezinyaweni.

abantwana besikolo lesi sikolo sisibiza sisithi yisecondary, kufunda abantwana abasuka eprimary bagqoke ama unifomu alombala omnyama amabhulugwe kanye lokumhlophe.

Abantwana besikolo sesekhondari bahlezi phansi, abanye bagqoke iziketi ezilombala oyikhakhi phezulu bagqoka amayembe aluhlaza. Kuletanka lapho ayikho abakha khona amanzi okunatha emuva kwabo.

Esikolo se Secondary, ama board yikho lapho okubhalela ababalisi uma befundisa. Amaboard abhalwa kusetshenziswa amachalko. Abantwana be Secondary bavame ukuba ngabantwana abaleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu.

Abantwana besikolo bami e assemble. I asemble yindawo lapho abantwana abama khona ekuseni uma befika esikolo. Bafika behlabele ingoma yesizwe,. Phambi kwabo kulombalisi ogqoke okubomvu lokuluhlaza. Abantwana bagqoke amayembe amhlophe.

Umgwembe wokubhalela esikolo sesecondary. Yikho lapha ababalisi ababhalela khona, nxa befundisa abantwana. Wona umnyama, ubhalwe ngamatshoko alithanga.

Isikolo sesecondary, silombala omhlophe. Ngaphandle kuleJojo. Ngaphansi kulotshani obuluhlaza tshoko! Kuthi iJojo ingaphansi kwesihlahla, esilamahlamvu aluhlaza.

Esikolo sesecondaryabafundi bahlezi phansi emabhentshini. Ayenziwe nganaplanka. Kulebhodi emnyama okuyikho lapho umbalisi abhala khona nxa efundisa.,

Indlu yeUniversity .I university yindawo lapho okufundela khona abantu asebeqede ezingeni laphezulu esilibiza nge A'level ,kugoqela abesimama labesilisa. Abafundisa iUniversity babizwa kuthiwe ngama lecturer.

Abantwana beyunivesithi bagqoke izigqoko zabo abanye bagqoke amasudu amnyama. Ngathi abanye balukile abanye bagqoke izigqoko ezilamabala atshiyatshiyeneyo abalisa okumnyama lamaluba.

ekilasini kubonakala ngezitulo lama desk, izitulo zenziwe ngesigodo kuthi ama desk lawo enziwe ngama pulanka lesimbi eziqinileyo

Umkhankaso weyunivesithi. Eyunivesithi kufunda abantu abadala befundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo ebalisela ukuba ngumbalisi, ukuba ligqwetha kumbe ukuba ngudokotela.

Isikolo sezinga laphezulu esisibiza sithi yunivesithi kule bhakane esikolo lesi kulabantu ababili abayibo abafunda lapha eyunivesithi.

Iyunivesithi yindawo okufundela khona abantu imfundo yezinga eliphezulu. Phambili kulotshani obuluhlaza kusebesekusiba lendawo eyakhiwe ngesamende okubizwa kuthiwa yi pavement. Ngaphandle kwezindlu kulamatowerlights.

Endlini lapho okuhlala khona abantwana abafunda e yunivesithi. Lindlu ibizwa ngokuthi lidomu yikho lapha abantwana abahlala khona bevuka ekuseni besiya eyunivesithi.

Indlu ye Yunivesithi lapho okuhlala khona abantwana be Yunivesithi kubizwa ngokuthi yi domu. EYunivesithi yindawo okufunda khona abantu asebeqede I A' Level'.

Isikolo se university lapho kufunda abantu bezingeni laphezulu yikho lapho abantu abafundela imisebenzi ehluka hlukeneyo okufanisa ukuba ngomanjinela.

Kusekilasini ye university kugcwele ama bhuku abantwana abayiwo abawasebenzisa ukubala lamabhuku abo okubhalela lamanye amabhuku akhonalapho ekilasini.

Ibhakani elisitshengisa I 'library ' yeyunivesithi. Eyunivesithi kufunda abantu abaseqeqetshile baqeda I 'A'level'. Ibhakani limhlophe lilombala oluhlaza.

Isikolo esisibiza sithi yiyunivesithi kuyakhiwe izindlu ngezitina zesamende kuthi phambili kuhlanyelwe izihlahla zokucecisa eyunivesithi kufunda abantu abadala.

I University yindawo lapho okufunda abafundi bezinga laphezulu uma besuka ku A level. Indlu le ye university iphendwe ngombala oyi yellow kuthi umnyango umnyama.

Esikolo seyunivesithi lapho okufunda khona abantu ezingeni laphezulu nxa beqeda i A level kufundisa ama lecturer kumbe oproffessor.

E-university yindawo lapho okufunda khona abantwana asebeqede i-A-Level. Ama-deski kulapha ababhalela khona, phezulu kulezinto abazisebenzisayo uma beyenza ama-test e-sayensi.

Abantwana beyunivesithi bayabhala bagqoke izigqoko ezitshiyatshiyeneyo okubalisela okumhlophe okulemizilazila okuluhlaza omunye uphakamise isandla omunye uyahleka.

Isikolo se university, leso yisikolo sezinga laphezulu lapho okufunda abantu sebeqeda i A'level, engaba ngofundela ukuba liqhwetha, ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngumbalisi.

E-university, lapho okufundwa khona izifundo eziphezulu, uma umuntu esuka ku-A level. Kulamatafula amhlophe. Lendawo eziphuma amanzi. Esizibiza ngokuthi, amatap. Lawamatap ayatholakala ukuba abeyindawo, aphuma igas kumbe oparafina, abasebenziswa eLab.

Isikolo esisibiza sithi yunivesiti leso yisisikolo sezinga laphezulu uma umuntu eseqede ezifundo zesekhondari. Abantwana bafundiswa ngumbalisi obizwa ngesikhiwa kuthiwe ngulekitshara.

Iyunivesithi yindawo lapho okufundela khona abantu abaqede i A level, kulezindlu ezilamafasitela amanenginegi kube sokusiba lama stezi okuyikho okukhwela khona abantu besiyafundela phe.